Trano iray izay an'ny fiangonana loterana malagasy, an'ny synodam-paritany antsiranana, dia miloko fotsy ary misy tafo fanitso. Somary efa simba ilay tafo ary ny varavarana dia miloko mangamanga.

Rehefa mandeha amin'ny lalam-pirenena faharoa dia mahafinaritra ery no mijery ireo tendrombohitra maitso mavana, ireo zavamaniry maitso tsy misy fangarona, ireo trano izay tazan-davitra ny eny akaiky ny tanimbary.

Kianja filalaovam-baolina izay ahitana bozaka maitso ary fitoerana ipetrahana izay iandrasana ireo olona izay milalao baolina. Ahitana ihany koa olona maromaro izay mijoro ary milanja kitapo.

Nandeha tamin'ireny toerana misy karazana ara maoderina ireny izahay. Gaga sy talanjona nahita fa lehibe no sady malalaka ilay toerana. Ny rindrina fotsy, ny tany kosa vita amin'ny seramika miloko volondavenona. Misy tarehin'olona mipetaka amin'ny rindrina ary tanana izay tena lehibe vita amin'ny kapisily.

Toeram-pihinanana sakafo eny amin'ny sisin-dalana. Ny eo ivelany dia misy fitaratra fitoerana sakafo, ahitana baolina vy fotsy sy vilia ary sotro, azo ihinanan'ny be sy ny maro. Ny trano kosa dia miloko mavokely.

Mpamatsy amin'ny fitoeran-drivotra izay miloko mena ary hita amin'ny toerana somary feno vovoka izy io moa dia ampesaina amin'ny sehatr'isan-karazany toy ny indostria ny garazy ary atrikasa hanamafisana amin'ny fitaovana mpinematika milona ary fitaovana hafa mila rivotra voaporitra.

Hariva ny andro, reraka ny asa ka nahita hevitra ny mba hivoaka kely, nahita toerana iray izay mahafinaritra, trano tsara miloko fotsy, ahitana rihana iray, eo an-tokotany kosa dia misy jiro mihantona lavalava ary mazava tsara, eo ihany koa ireo vy mainty mitsatoka amin'ny tany izay manome endrika mahafinaritra, ny zava-maniry ao anaty fitoerana, vita amin'ny hazo, miloko volon-tany matroka, ny seza sy ny latabatra kely moa dia manendrika erỳ.

Fivarotana fitaovam-pianarana, izay ahitana kahie maro izay amin'ny marika samihafa. Ao ihany koa ny penina izay ahitana karazan-doko anankiefatra : ny manga, ny mainty, ny maitso, , ary ny mena.